<noise> ok asalaamaaleykum tey equipe bu jokalante dañoo ñëwoon fii ñuy wax Agnam Thioday di rencontré producteur bu mag bu ñuy wax Aboubacry Kane <breath> donc aboubacry Kane ñu ngi lay nuyu
maa ngi leen di sant di leen jaajëfal
donc <hesitation> kan mooy aboubacry Kane
waaw Aboubacry Kane de moom <hesitation> mun naa wax que ne baykat la jàppalekatu baykat yi la bu nekk fii ci région de Matam waaw précisément village bu ñuy wax Agnam thioday waaw man nag <hesitation> li njëkk li man dama doon tukki waaw dama doon tukki def naa àdduna bi daal réew yu bëri def naa ko ci àdduna bi def naa Afrique central def naa encore tuuti Europe waaw mais finalement aussi xam nga rek man aussi <hesitation> njuddu jéeri laa fii mooy sama village natal mais nag <hesitation> boy Dakar laa maa ngi juddoo woon Pikine talli bu mag waaw léegi nag <hesitation> xam nga rek ñun alpulaar yi tout le temps fépp fu ñu mënti juddoo aussi même suñu juddoo si àll bi même suñu juddoo Europe aussi suñuy waajur tout le temps <inhales> ñoom dañ ñuy tàmmal rek cosaan bi puisque nit aussi sa coosaan moo lay tax nga xam yow yaay kan <inhales> donc nu ma doon ñëwee ay vacances fii Agnam Thioday di fi passé samay vancances en même temps aussi su vacances yi jeexee nu ma dundee woon Pikine Dakar sicap di jàng <inhales> donc week end aussi ma dem ma fekk aussi sama xale mbokk yi <inhales> alpulaar yi nga xam ne ñu ngi def ay cirage <inhales> ñii di jaay baana-baana biir Dakar loué seen néeg donc dama doon ñëw di fanaan ak ñoom di nekkanteeg ñoom <inhales> ba vraiment daal ma am mbégte daal ci dundinu mbay saa yu ma jëloon vacance aussi dama fi doon ñibbi si <inhales> donc di ànd ak sama nijaay yi di ànd ak sama rakku papa yi di dem ci tool yi di bay <inhales> donc nag moo waral nag aussi bu ma demee dal ba circulé ci àdduna bi yëpp ma gis que ne daal <inhales> avenir ru Sénégal aussi <inhales> donc li si gën a bëri aussi ci mbay la war a jógee <breath> waaw donc tamit wolof Ndiaye aussi mu ngi yore benn kaddu di naan <inhales> soo demee ba xamatoo foo jëm na nga dellu fi nga jóge woon <breath> donc ma gis que ni aussi man tamit sama baay depuis bum fi jógee tukki <noise> moom tamit nekkoon Dakar ba nga xam ne ñun ñëpp fa la ñu juddoo <inhales> mais bàyyi nañ fi benn richesse bi nga xam ne <inhales> richesse bu bëri la <crosstalk> mais aussi voilà c' est pas visible <inhales> bawul boobu richesse mooy lan mooy suuf <inhales> donc nag yàlla may ma daal xalaat ma dellu si encore ci fu ma jóge woon donc nag di exploité suuf yi nga xam ne moom la ma sama waajur bàyyiloon fii <breath> ma jël si lu tuuti li nga xam ne lii man mun naa ko exploi exploité sama bopp <breath> leneen lu si ëpp yëpp nag aussi ma seet ay yeneen nit <inhales> ñi nga xam ne campagne bu jot ñoom dañuy jóge seen i ay wàlliyaan lañ leen di wax <breath> ñii dañuy jógee ay Mali <inhales> ñii jóge ay yeneen boor ñooñu suñu ñëwee aussi <breath> yeneen suuf yi ma dese yi nga xam ne munu ma ko exploité <inhales> ma teg ko ci seen i loxo jox leen ay jiwu sunu jiwee aussi ba récolté encore lépp luñ si mënti am aussi ñu séddoo ko <inhales> ci anam yi nga xam ne daal di mucc ayib la <breath> kii di doon bay jël au moins ñaari parties man mi moom suuf si ma jël benn partie <inhales> donc nag ci loolu laa dunde woon di si dundee sama njaboot ba yàlla andi fi nag benn projet bu ñuy wax USAID USAID bu mu ñëwee <inhales> bëgg réglé fii problème sécurité alimentaire <inhales> ak lutte contre la malnutrition <breath> donc nag ñoom dañoo choisir roon communautés yii nekk fii <noise> gox bu nekk nag choisir ay nit ñi nga xam ne wóolu na leen am na ci ñoom confiance <noise> mu jébbal leen ko <noise> léegi nag man tamit ma bokk ñi nga xam ne sama cummunauté dañ maa choisir roon jébbal ma USAID <noise> USAID nag defal ma nag ay ay renforcement de capacité defal ma ay mise en relation <noise> defal ma ay formation yi nga xam ne tey jii moo ma andi <noise> stade bii fii ma nekk fii ngeen ma fekk tey jii mën naa wax que ne man apporteur de solution bu rëy laa ci zone bii <inhales> mënoo mën naa wax rek yematuma sax ci sama village bi mais mën naa wax <inhales> Fouta yëpp à partir de Dagana rek ba Bakel <inhales> donc baykat yu bëri ci man la ñuy sukkandiku pour am ay jiwu pour am ay produits phyto pour am ay bor ci microcrédits yi donc jafe-jafe yi ñu am ci seen mbay yëpp donc man maa leen di andil solution bi
<hesitation> <hesitation> <noise> donc gis nañ ne Aboubacry Kane <coughs> am na benn boutique buy jaay ay semences ak <hesitation> employé nga tamit lu toll ci 5 personnes buñ koy xayma loolu yëpp fan la jógee <noise>
waaw loolu yëpp aussi ci <hesitation> ci ci taxaw la ak nangu liggéey puisque aussi <hesitation> wala alpulaar ñu ngi yore benn <hesitation> kàddu bu ñuy wax ci pulaar c' est à dire lépp li nga xam ne rek <hesitation> bëri na ay bëri na ay ay ay ay ay ay ay ngaañ ci yow rek su yàggee rek aussi dina la andil ay teraanga <inhales> donc yooyu yëpp aussi jubte la <inhales> ak nangu liggéey <inhales> moo waral aussi USAID bu ñu ñëwee fii xool que ne ñun suñu zone bii fouta yéen gis ngeen nu mu mel dafa sori <inhales> en même temps aussi climat bi tamit dafa agressif climat bu métti la <inhales> seddaay su ñëwee day sedd ba mu jéggi dayoo <breath> tàngoor bi su ñëwee aussi day tàng ba mu jéggi dayoo <breath> nawet bi tamit su jotee tamit ay nawet yu ragal lu la te du jékki jékki rek taw non fii balaa moo taw <inhales> dafay xiin ay xiin yu ragal lu <inhales> def ay ngelaw yu bëri <inhales> donc dafa bë dafa bëri daal jafe-jafe climat bi daal dafa métti <breath> ba nga xam ne léegi fournisseurs yi nga ne ñoom ñoo waroon andi solution yi ci suñu zone bii ñoom mënuñu fi toog <noise> puisque seen i nit mënuñu fi yàgg <breath> looloo waral nag ñun buñ ñu defalee renforcement de capacité rek man tey jii <inhales> sama boutique boobu ngeen gis man dama fi représenté <inhales> ay fournisseurs comme waa RNG Sénégal <inhales> comme waa Tropicasen comme waa Greenseed comme waa ISRA <noise> donc bëri na ay fournisseurs yi nga xam ne nii seen dañuy yëngu ci programme mu jiwu donc man tamit damay jokkoo ak ñooñu damay dem ci ñooñu di jënd ci ñoom jiwu des fois aussi su ma amee ay commandes jiwu yu mag nga xam ne man du ma ko mën a jënd mais tellement ñoom ils ont confiance ci man <inhales> dañuy jël lépp li nga xam ne man xayma naa ko li nga xam ne <inhales> dina doy ci campagne agricole bu réew bi bu Fouta bi ñu yëkkati ko teg ko ci sama loxo ma koy jaayaat baykat yi ci ay njëg yu yomb di leen accompagné aussi ci seen i bagages <inhales> te it lépp lu ñu si jaay aussi ma delloo ko fournisseurs yi <breath> waaw tax na ba tey jii sax même lu jëm aussi ci <hesitation> ci <hesitation> ci subvention de l' etat yi comme engrais subventions yi ñu mel ni waa Jappoo SA ak ñu mel ni waa Agrofitex <noise> ñoom ñëpp tamit man maa leen représenté fii comme man tamit dama nekk <noise> ak samay naattango dama nekk ak ay kuréelu APS yi nga nga xam ne ñoom tamit dañoo tas ci biir Fouta bi yëpp ba nga xam ne dafay gën a yombal encore distribution engrais yi <breath> moo tax subvention bi su jotee dañuy jël quota bu jëm ci région de Matam bi lu si gën a bëri ñu jébbal ko sama <noise> <hesitation> jébbal ko sama loxo man itam ma def distribution bi <noise> lépp aussi chaque semaine lépp aussi lu ñu si jaay rek <noise> may def ay recouvrement di leen ko dugalaat ci seen i comptes voilà noonu la demee ba tey jii <crosstalk> gis ngeen que ne man benn entre entreprise individuelle laa def benn entreprise <blows air> familiale dama yore fii sama benn magasin <breath> bu nekk fii à Agnam Thioday di si liggéeyal <inhales> samay doom ñu siy liggéey ma jël aussi ay gardiens yi nga xam ne <inhales> ñoom ñoo yor sécurité bi <crosstalk> en même temps aussi dama yore aussi ay yenn yeneen naattango yi nga xam ne comme man lañu mel c' est des relai agriculture yi nga xam ne ñoom tamit ay volontaires lañu ci seen i communautés <breath> ñoom tamit dañoo tas ci biir région bi <breath> gox bu nekk zone bu nekk rek am naa si ay góor ak ay jigéen ak ay xale ak ay mag yi nga xam ni <inhales> dama liggéey ak ñoom te ay hommes de confiance lañu <breath> lépp lu nga xam ne zone boobu dañ koy war a di soxla <inhales> ci ay semences ci ay produits phyto <noise> ak ay produits yi nga xam ne élevage ak lépp li nga xam ne <breath> communauté bu nekk foofu daf koy soxla dama koy jébbal def ko ci loxo ñooñu nga xam ne ñoom lépp lu ñu soxla dañuy ñëw di fa jënd

ok donc <coughs> sa lëkkaloo ak Jokalante ci cadre projet Ticmbay en matière de communication fa nan nga ko gisee ak fan la la émissions yeeg spots yi yóbbu
<smacks lips> am na solo lool puisque sama <hesitation> jokkalante ak <hesitation> Jokalante <breath> ak <hesitation> projet Ticmbay campagne communication bu <noise> benn affaire la bi nga xam ne dafa mucc ayib trop <noise> benn affaire la bi nga xam ne aussi <noise> dafa bëri solo bëri na solo ci man bëri na solo tamit ci communauté bi su ma nee communauté bi rek <noise> jël naa jël naa nit ñiy dund ci biir région de Matam bi yëpp <breath> puisque campagne de communication boobu soo gisoon <inhales> ñu tëral ko mooy que ne xam nga ñun fii Fouta am nañ fi benn mbay bi nga xam ne mbay bu am solo la ci waa fuutànke yi <breath> bay boobu ñun ñu ngi koy tuddee mbayu waalo <noise> kooku mbayu mbënd la mooy lu tubaab di wax décrue nawet bi su ñëwee dex bi day yéeg ba ci kaw <breath> day tasaaroo ci ay 7 kilomètre de superficie <inhales> léegi nag ndox moomu fa lay nekk fa fa lay nekk ay ñetti weer ñeenti weer <inhales> après ndox mi su nawet bi jeexee mu daw dellu ci dex bi <breath> léegi nag ndox mi su dawee dellu ci dex bi foofu ndox mi nekkoon nag <breath> ñun fuutànke yi fa la ñuy ñëw di ji <inhales> def si suñuy mboq def si suñuy basi def si suñuy ñebe def si suñuy <hesitation> kanje lu bëri dañ ko siy def <breath> mais nag tellement benn zone la bi nga xam ne dafay bëri ay attaques mooy que ne ndox moomu tellement daf fi yàggoon nekk donc nag dafay am ay ay soccantel dafay am ay grillons dafay bëri ay attaques <breath> ba nga xam ne léegi pour nga ji si sax lépp loo si yendoo ji yëpp bu subaa soo ñëwee da ngay fekk ah soccantal yi gas nañ ko lekk dugub bi nga ji woon bi dem donc y' avait des problèmes <breath> donc nag problèmes boobu nag moo taxoon te mbay la bi nga xam ne aussi mbay la bi nga xam ne moom tamit <breath> dafay joué benn rôle bu rëy ci li ñuy wax sécurité alimentaire bi <breath> puique ñun nit ñi dañ ciy am suñu dugub <inhales> dañ siy am suñu mboq dañ siy am suñu ñebe <inhales> en même temps tamit ñu am si aussi gàncax bu bëri pour lu ñu dundalee sunuy jur <breath> donc nag mbay la bi nga xam ne bu am solo la donc nag tellement nag dafa bëri woon ay attaques ñu am ay problèmes <inhales> donc ñun aussi comme nous sommes des APS ay apporteurs de solution la ñu <inhales> ñun tamit ñu tiré la sonette d' alarme <breath> wax ko waa USAID wax ko état bi <inhales> donc nag wax ko aussi suñuy partenaires <inhales> ñu am nag benn partenaire bu ñuy wax Syngenta fondation Syngenta ak Syngenta benn benn programme la <noise> ñoom ay suisse la ñu ñoom tamit ñu ñëw wàllu si ñu <inhales> xamal que ni ñu ñoom am nañu benn produit bi nga xam ne solution la pour mbay mii mbayu décrue bi puisque kooku protection de semence la dafay aar sa jiwu soo ko mélangé ak sa jiwu soo defee jiwu bi ci biir suuf si dara du ko lekk <noise> te en même temps tamit gàncax bi su demee ba sax encore <inhales> produit boobu tamit dafay aar ba mu am weer ak lu teg donc nag gàncax bu am weer ak lu teg xam nga kooku récolte rek moo siy topp

<breath> def ko benn campagne affaire bi réussir donc lépp luñ si ji woon mu jaar yoon <inhales> gàncax bi tamit amul problème <inhales> pour nag ñu wasaare ko ñëpp mën koo yëg <inhales> ci la ñu nag <hesitation> Syngenta booleeg nag benn lëkkaloo ak Jokalante Ticmbay <breath> léegi nag Jokalante nag def campagne de communication bi campagne de communication boobu nag bu am solo la campagne boobu dafa jàll carrement ba nga xam ne baykat yëpp <noise> léegi xam nañ que ni solution boobu am na <inhales> baykat yëpp aussi daw si wut si ñu ñun APS yi ba nga xam ne ñun su su su jiwu bi jotee <inhales> ñoom dañuy andi seen i jiwu ñu traité leen jiwu yi ñu dem ji seen i tool donc am si aussi ay rendements yu am solo <inhales> donc nag man gis naa que ne vraiment Jokalante bii ak waa Ticmbay man ak ñu mel ni man yëpp yokk na suñu <noise> am-am puisque suñuy njaay dafa gën a yokku <inhales> en même temps tamit jàppale tamit baykat yi ñoom tamit seen mbay tamit gën a développé <coughs> pour que ñu xamul woon solution yi <coughs> ñu xamul woon tamit fan la ñuy amee ay jiwu de qualité <coughs> ñu xamul woon aussi fan la ñu jëm ñoom ñëpp tamit retrouvé nañu yoon bi ba nga xam ne tegu nañu ci yoon bi ba nga xam ne aussi daal xéwal am na boor yëpp def na saawaan baawaan xéwal yi moom <coughs> ñëw na ci ñetti côté yëpp incha allah
<hesitation> <hesitation> <noise> kon <noise> ginnaaw ba campagne bi jeexee ndax jot nga cee réalisé dara ci wàllum koom ginnaaw amoon na réussite succès
waaw koom bi moom koom bi moom presque am na puisque moom jaaykat moom soo jaayee sa marchandise rek mel na que ni yow am nga si li nga bëggoon te ñun tamit yemuñu rek ci jaay bi puisque ñun ay apporteur de solution lañu ñun tamit solution bi la ñu andi woon <noise> te solution bi tamit gis nañ que ne jàll na mu ngi fi baykat yi tamit am nañu li ñu soxla woon ci mbay mi <inhales> malheureusement nag daaw problème changement climatique bi tax na ba mbënd mi ñëwul woon <noise> donc y avait: pas assez de décrue mais ñu ngi ñaan yàlla tamit ren nañu andil rek nawet bu barkeel nawet bu bëri ndox su boobaa aussi dinañu gis vraiment rendement yi dina jaar yoon <noise> mais quand même <crosstalk> affaire bi daal am na solo sama boor am na solo ci baykat yi am na solo tamit ci Ticmbay miy def communication beeg yëpp vraiment affaire la bi nga xam ne tamit dafay yaatal lépp daal <noise> voilà
donc looy tëjee Aboubacry
<breath> li may tëjee daal mooy kontaan mooy daal vraiment kontaan nañu moom ci campagne de communication bii jàll <noise> waaw ñu ngi ñaan yàlla aussi partenaires yii ak <hesitation> ONG yii jàppale woon ñu ba nga xam ne produits Apronstar bi ak semence yi dugg ci suñuy loxo su ma waxee ñooñu nag damay si jaar remercié waa Syngenta remercié si aussi waa RMG Sénégal mi nga xam ne nii ñoo andi produit Apronstar bi ñoo andi aussi mboq hybrite bi <inhales> donc nag ak Ticmaby tamit mii nga xam ne ñoo def campagne de communication bi vraiment ñu ngi ñaan fournisseurs yi aussi ak <hesitation> partenaires yi tamit ñu dolliwaat encore beneen campagne bu mel ni comme bu bu ren bi ndax ñu bu daaw bi ndax ñu defaat ko ren wóor na ko ne suñ ko defaatee ren encore affaire yi encore dina gën a jàll dina gën a sax ba nga xam ne léegi ñëpp dañuy tasaaroo ci réew mi xam solution yi ak yëpp daalloolu daal laay ñaan
<smacks lips> ok aboubacry <noise> Jokalante mi ngi lay jaajëfal <noise>
maa ngi leen di jaajëfal yéen tamit bu baax a baax di leen gërëm di leen <noise> <hesitation> ne daal jaa ngeen jëf <laughs>
ok jërëjëf